Ame hatsotso aɖe, wodo awu gã gãwo eye wolé gbeƒaɖemɔ, wolé gbeƒaɖemɔ ɖe asi henɔa woƒe sesẽlelãme ɖem fia dukɔwo.

Ɖevi ɖeka si eƒe agbaze me kle eye eɖa si nye yevuɖa le eta nɛ. Enɔ nu srɔ̃m le ŋuvi vivivi aɖe yi ke ɖeviwo zãna srɔ̃ nu gbɔ.

Exɔ gãɖe yike toƒe le eŋu, ame agbɔsɔɖewo teƒea tom eye ameɖeka dó gbeŋutsize aŋtsiɖiɖi tso dziƒo vadoɖe afɔgɔme eye bubu hã dui nenema gake eya ƒe dziƒo nye afi

Dɔwɔla ɖeka tɔ ɖe eʋe ƒe dziɖegbe ŋdɔwɔnu gbɔ eye nudzadzra vovovowo le eƒe axadzi eye dɔwɔnu si ke ku ɖe dziɖegbe ʋe tɔ ƒe dɔwɔnuwo le egbɔ.

Gbedadaƒo si atiglinyi wole eye amewo wole eŋu aɖe me yi ke wobe dzedzeme sɔgbɔ vi ɖe.

Aƒenɔvi aɖe si ɖɔ kuku eye dzeside le abɔta nɛ eye aƒetɔvi bubu eyike lé mɔƒonu ɖo nugbɔ eye ame bubu hã kpe ɖe ŋuti. Eye aƒenɔ si ke ɖo kuku la do abɔ ɖe dzi.

Kɔtuxɔme afisi ese nyanyalawo kple enyadzɔɖamedzitɔwo le eye amewo le atsitsrenu ye amaɖewo nɔnyi ye agbalēviwo le wóƒe akɔwo me

Aƒe geɖewo wobi dzo, dzidzɔ le afi ma eye enuawo wogbã eye eŋua ɖewo wo dome gblẽ keŋkeŋ

Ɖevi etɔ̃ wo le tɔ to. Wo le tsidunu ɖe asi. Ɖeka do vuvɔmewu. Agakpe gã aɖe le wo megbe ye wo le etsi dum le etɔ to. Bubu hã do gbeŋtsiɖiɖi.

Ame gbɔsɔsɔ aɖewo le fli me, wole gbedadaƒo, wolé woƒe nunɔmesiwo ɖe asi eye wonɔa mɔ zɔm.

Ame woame ene, ame eve si nye nyɔnuviwo la wole sɔ la dzi eye ame si wole tsitre la, ɖeka do awu ʋɛ̃ eye wòle esɔ ŋgɔ nɔa esɔ la gbɔ eye ɖeka lé esɔa ƒe asike le asi.

Emɔdɔwɔlawo wo le woƒe dɔwɔnu me eye wptɔ ɖe emɔ aɖe gbɔ eye wonɔ gbagbadzem tso enu. Woɖo kuku ye awu yi ke ŋlaya si tso dziƒo do ɖe anyigba le wo nu.

Ɖevi aɖe si lé ɖe asi eye wòle nuɖuɖua dom ne ŋutsu bubu si gaŋkui le mo ne. Nuɖuɖu vovovowo le akplɔ dzi le afi ma.

Nyɔnu si nɔ anyi ɖe dzodoƒi zikpui dzi, kropɔt kple tɔkpo wole eƒe akɔme eye nuɖaze le egbɔ le edzoa dzi eye gatsi le nuɖazea me.

Eŋu aɖewo do go wo nɔewo eye ŋu ɖeka ƒe amadede le ʋie. Eŋu bubu ƒe amadede le dzɛ̃e. Exɔ gã gã gã ɖewo le afi ma eye eŋu bubu hã le mɔa dzi gbɔna.

Ame ŋee aɖewo le ƒuƒoƒe aɖewo eye wonɔa modzaka dzesiwo ɖem fiafiam eye wole awu atsyɔɖowu aɖewo me si anya modzakaɖetsɔwuawo.

Ame agbɔsɔsɔaɖewo wóle ƒuƒoƒo me eye woɖɔ kuku dzĩ eɖewo dó awu yibɔ ye wóle ŋɔŋlɔ ŋɔŋlɔdzesi vovovowo ɖe asi le wóƒe seselelãme ɖem ɖe go

nudraƒe aɖe si ame eve wole eye atsekutsetsi wóle agbadzi vota vota votae abe tomantos tadi agbitsa kple bubuawo ene

Ame xexlẽme aɖewo ƒoƒu eye wodo abɔ ɖe dzi eye dziɖegbekaɖi yi ke zãna ŋdɔ la le woƒe ŋgɔ.

Tɔnadzikpɔla aɖewo siwo le akplɔ nu, gbalevi le woƒe akɔme eye aƒenɔ ɖewo le wokɔ vi ɖe asi eye wo le atsitre ɖe dɔnɔdzikpɔlawo ƒe akɔme hele biabia aɖewo ŋu ɖom.

Xɔtula woame eve wole woƒe dɔwɔƒewo, wole woƒe xɔ tu awuwo me. Woɖɔ kuku kple asiwui eye wonɔa egli ɖom eye eglia ƒe amadede nye amadede dzɛ̃.

Ɖetugbiviwo si wo le dekɔnu ƒe nudodowo me. Wo le nuwo ɖe ta eye wota avɔ ɖe nɔnɔme nyuitɔ ɖe me. Afɔkpa le wo si eye wo le azɔli dzi ɖo ta teƒe bu bubu.

Ɖevi aɖewo le woƒe nufiala gbɔ eye woƒe kplɔ la dzi yɔ fuu kple nuŋlɔtiwo. Eye aƒetɔvi la nɔ afɔ, asi tɔ nane dzi na woe.

Nyɔnu eve kpakple ɖevi woame etɔ̃ wo nɔ emɔmidzraƒe enɔ moto dzɔ be woava tso emɔ me ne yewoateŋu atso mɔ me, ye wo megbea; eʋu aɖe yike be amadede nye gbemu ele wo megbe

Ame agbɔsɔsɔ ewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖewo. Eŋuwo le afi ma eye awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒe ele afi ma eye eŋu ɖeka nye eŋu yi ke kɔna dɔnɔwo.

Dɔwɔƒe si ame vovovowo le eye wole woƒe dɔwɔnuwo me nu dzi dem nu si nye gakpo ƒe nɔnɔme le wo gbɔ eye wotɔ ɖe aɖaka go gã aɖe gbɔ le xɔ la me.

ƒumaɖewo wóle gakpo dzi eye woziɔ ɖe egli ŋu ye anyigbã me dzidzi tso wógbɔ o

Aƒenɔ vi aɖe si ɖɔ gaŋkui eye ɖeviwo ƒoxlae. Ɖevia kpla aƒnɔwo wonɔ fefe wɔm eye ɖevi ɖe sia ɖe ko dzidzi gbagba dzem be yeawɔ atu ne aƒenɔ la.

Takoƒe si nɔnɔmetata vovovowo le eyagbɔŋu le eye takola ɖɔ kuku eye wotsɔ avɔ ʋi na ame si va takom na ye takomasini le esi wo le ta komee.

Dziɖegbe dɔwɔla si le eƒe dɔwɔwu me tɔ ɖe dziɖegbe kaɖi ƒe mɔ gbɔ. Nugo le eƒe megbe eye dziɖegbe kawo hã le fi ma.

Ɖetugbeviwo ƒoƒu eye woziɔ ta wo nɔewo eye woɖo nukomo eye agba hã le wo si.

Dɔwɔlawo wo le woƒe dɔwɔnuwo me. Wodo asiwui eye awu si wodo ƒe amadede nye amadede dzi woɖɔ kuku ʋi eye wo le dɔ wɔm.

emɔ dɔwɔlawo wóle dɔwɔƒe aɖe eye dɔwɔŋuwo le wosi eye dɔwɔƒe la yɔ fūu kple edɔwɔnu eye wóɖɔ kuku eye wóle dɔwɔnu ƒe kukuwo me

Exɔ si me xɔmezikpuiwo wole. Akplɔ le exɔa me eye seƒoƒo si he hã le exɔa me eye nanewo le kplɔ dzi kple kplɔ te.

Atsike dɔwɔlawo ŋutsu kple nyɔŋu wó ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka, wóƒe dɔwɔnuwo le wogbɔ eye wó nɔ dɔwɔm tso wóƒe dɔwɔnuwo nu wóle awu ɣi me sɔŋ

Ame tɔ̃ ɖewo wo le seƒoƒo bɔ me. seƒoƒoa ɖewo le aɖaka me eye ɖewo le wo ɖokui si eye ame etɔ̃ wonɔ seƒoƒoawo dzram ɖo le seƒoƒo bɔ me.

Afɔkudzɔƒe aɖe si aƒenɔvi aɖe le anyigba, gasɔ vi ɖe mu dze egbɔ eye dziɖegbe kaɖiwo hã wole teƒe ma, moto hã mu dze anyigba eye ame bubuwo wobɔbɔ nɔ ame si le anyigba la kpɔm.

Dɔwɔlawo le gbe mumu dzi kple anyi wu me. Woɖɔ kuku eye wole dɔwɔƒe eye dɔwɔnuwo le wo gbɔ.

Ŋɔnudrɔƒe aɖe si ŋutsu aɖe do kot le enyabiaɖaka vi la me ye amenudzɔla ɖeka ele afi ma… le anyinɔƒe ye ekplu le eƒe akɔme. Eye ame bubu tsatsitre le ɖe ame si le aɖaka vi la me la ŋgɔ.

Aƒetɔvi si do siglet yibɔ la de mo to, eye eʋe ƒe dziɖegbe kaɖi ƒe nudɔwɔnuwo le egbɔ eye wode mo to ɖe doa me henɔ dɔ wɔm le enu

Aƒenɔvi si le xɔ me dzoteƒi eye ekplu si woɖoa tsi dzo dzi kple dzodonuwo le egbɔ. Seƒoƒo aɖewo hã wole afi ma.

Nuɖuɖu le nuɖugba me. Tadi, watsɛ, makaɖoni, sabala, kple adelã kple bladzotɔtɔe.